Abaana ab'obuwala nga bali mu T-shirt enzirugavu, owa wakati ali mu yamikono miwanvu era nga bataddeko obukookolo ku mimwa, we bayimiridde waliwo emiti emiwanvu.

Abaana ab'obuwala nga bali ku bbowa nga basunda amazzi era nga basimbye ennyiriri z'ebidomola. Ku luuyi luli waliwo eggaali ekiraga nti ebidomola bino bagenda bbitwalira ku ggaali.

Kabaka wa Buganda ng'atudde mu ntebe, era ku mabbali nga waliwo Katikkiro Mayiga n'omwami ayambadde olugoye oluli mu kika ky'eddiba ly'engo. Eno ku mabbali waliyo omwami omulala ayambadde ekkanzu n'olubugo, era nga Kabaka akuumi akuumibwa omusirikale.

Ndaba omwana ow'obuwala ayambadde akamu ku bugoye bw'essomero akali mu langi eya bbulu nga baakateekako obweru ku kitogi, ku mukono n'awali akabonero. Omwana ow'obuwala alaga nti atunga era akutte empiso n'olugoye mu mukono gwe ogwa kkono.

Omukyala alaga nti maama w'omwana ono ng'amuyigiriza engeri gye banaabamu engalo ne ssabbuuni ne zitukula bulungi oggoba obuwuka era beeyambisa akataapu akaleeta amazzi kye twandiyise sink.

Ente ey'amayembe amawanvu ng'esibiddwa omuguwa mu bulago era nga kiraga eri ku ttale. Ente eno ya langi ya kitaka eyina n'amabala ameeru.

Omukyala ali mu kyambalo ekiyitibwa ggomesi nga yeesibye akatambaala ku mutwe era mu maaso ge waliwo enkota z'amatooke eziwererako ddala, eruuyi luli waliwo omuti omunene era nga gutuddemu abaami era nga baliko bye batunda. Ntunuulira ku kimeeza kuliko ebintu eby'enjawulo ng'ennyaanya era waliwo n'amagaali agapaakinze n'obwana obuto. Oluuyi luli waliwo amayumba, ekiraga nti gasulwamu abantu.

Omukyala owa langi enzirugavu ng'ayambadde ttissaati eriko obuddugavu n'obweru ku mikono ne ku katogi era nga yeesibye akaleesu. Omukyala ono alaga atunga, ayina ekyalaani ekitunga amasweta.

Abatuuze abatonotono nga basimbye ennyiriri z'ebidomola okugezaako okwefunira ku mazzi ge bayita Safe Water. Abatuuze bano mulimu abaami abakyala n'abaana era nga we bali waliwo amayumba ekiraga nti basula kumpimpi awo.

Ejjambiya n'enkumbi nga biri mu kifo ekimu, ekitegeeza nti nnyini waabyo yali ava bbikozesa okusinziira we bifaanana era nga mu kifo ettaka litemeddwatemeddwa n'enkumbi.

Essigiri ey'ekikula ky'ebbumba esibiddwako obuwaya, kuliko esseppiki eri enva endiirwa ezeefaanaanyiriza nnakati era nga waliwo omukyala ali mu kuzisiika ateekamu obunzaali.

Embogo eziwerera ddala ssatu nga ziri mu nsiko, era we ziri waliwo emiti n'ebisubi. Embogo zino kuliko enkazi n'ensajja.

Amaka ag'ekikula kya kalina agali mu langi enjeru nga geetooloddwa ekisaakaate era we gali waliwo obu ebimuli ebya kkala eya kiragala.

Omwami omusanyufu ng'ataddeko gaalubindi ne kaseppeewo ali mu ssati eya layitibbulu ataddeko akakomo n'essaawa ku mukono nga kiraga mu maaso ge waliwo ekyalaani era yali atunga lugoye.

Obutebe obusimbiddwa olunyiriri nga kiraga butegekeddwa era waliwo abagenda obbutuulamu. Obutebe buno buli mu langi eya kitaka n'eya cream, obutebe buno bwakolebwa mu mbaawo era tebutalagga.

Entulege ng'eyolekera ewali omu omusajja avuga boodabooda ya ppiki era nga kiraga omwami ono yali ayina gy'adda n'entulege ng'esalamu okudda oluuyi luli.

Abayizi ab'obuwala n'ab'obulenzi nga batudde ku butebe era nga mu maaso gaabwe waliwo ekyuma kikalimagezi ekya kompyuta nga kiraga nti baliko bye baali basoma era nga ne kompyuta eriko ebigambo.

Ennyumba eyazimbisibwa emmuli n'ettaka nga baagiseresa amabaati era ng'erimu kkateni mu mulyango. Ennyumba eno w'eri waliwo ebitooke biyitirivu era biriko emmere.

Abakyala aba langi enzirugavu nga baweese abaana baabwe ku migongo era nga basanyufu batadde n'emikuufu mu bulago egyakolebwa mu butiiti.

Ndaba ennyumba ezaazimbibwa emmuli n'akadongo. Ennyumba emu yaserekebwa mabaati ate endala yaserekebwa ssubi, zeetooloddwa emiti; ennyumba zino ziraga ziri mu kyalo.

Akatale akatunda ebintu ebitali bimu, ng'emmere, ebirungo, enva. Akatale oluuyi olumu kaaserekebwa amabaati era kitangira omusana okwokya ebintu. Oluuyi luno walala wali... waliwo manvuuli, nazo zitangira omusana okwokya ebirime.